Eŋu ƒe nɔnɔme tata ye nye ya le afi ya, ame aɖewo nɔ te ɖe egbɔ, amea ɖewo do awu ʋi do trɔza yibɔ, ame aɖewo do awu dzɛ̃ do trɔza yibɔ ame aɖe ɖo asi ali le egbɔ.

Ame aɖewo hãe nye ya le dzokeke dzi le afi sia. Eɖewo le tsitre, ɖowo le eŋu eŋu legbe aɖe me le eŋula ɖe asi.

Ame aɖewoe nye ya le atsi aɖe te wol le enu la ɖam ɖe m. Amea ɖewo do awu ʋi ɖewo do awu dzi ɖewo do dzisi ɖiɖi ɖewo do gbemumu. Ame.

Amedroxɔƒe aɖe enye ya, amewo le egbɔ, tɔdziŋuwo le afi ma. Amewo sɔgbɔ, flaga vovovowo le tɔdziŋuwo ŋu.

Amegã aɖee nye ya nɔ anyi ɖe yeƒe xɔme zikpime. Lé, kɔ yiƒe afɔla da ɖe zikpia kplɔ̃dzi. Kɔ yiƒe wɔmetiawo da ɖe eɖokui xaa, lé enu si wòtsɔ le emɔ fiam tiivi la lé ɖe asi.

Asimee nye eya amewo le nudzra, ame aɖe hã la dzonu vovovowo dzram, ebla nu kple nu yibɔ, ame aɖe hã le akpete dzram kple kusiwo, ame aɖewo hã le, teƒe vovovowo le woƒe nuwo dzram.

Awusaawoe nye ya le afi sia le woaƒe gbedoƒegã si le xexeame la me. amewo do ʋee kple yibɔ. Woaƒe xɔgããla ƒo ʋlã ekpe yibɔla.

Nudzraƒe ye nye ya. Zikpuiwo le afi sia. Enuɖunuwo le edzi. Timati kple enu vovovowo le edzi. Seƒoƒowo hã le afi ma.

Nyɔnu aɖee nye ya le aƒe yiƒe aƒe ƒe ŋkume le avu ɖe asi. Ati le esi wonɔ te ɖe aƒea ƒe ŋkume. Seƒoƒowo le afi ma.

Yameŋudzeƒee nye ya. Yameŋula ɖi, amewo dogo wole woƒe agbame kakam na wo. Amewo do awu ʋi, amewo do awu yibɔ, amewo do awu dzẽ. Ŋutisiɖiɖitɔwo hã le wome.

Nyadzɔdzɔ dɔwɔlawoe nye esia le afisia. Ŋutsu kple nyɔnua wole dɔwɔƒea me. Ɖewo le nu kom, ɖe le nu ƒom, ɖe le nu kom Wòle dɔ wɔƒea.

Xɔwoe nye ya, seƒoƒowo le exɔ la me, akplɔ le exɔ la me, seƒoƒo aɖewo le dzi, zikpui aɖe hã le yiƒe axa.

Atikedzraƒe ɖee nye ya. Ame, amewo leatikedzraƒea. Tike vovovowo le atikedzraƒea. Eɖewo le dzi, eɖewo le anyi. Ame aɖe hã va tike ƒle ge do awu ʋi.

Nyɔnu evea ɖewoe nye sia le woaɖe, kplɔ woƒe viwo ɖe asi. Wole akpe. Gbadagbawo le megbe dome nawò le wòa tutum. Wòle avi hã fam. Ɖeviwo hã le avi fam, woanɔwo hã le avi fam.

Ame aɖe le eƒe xɔ me lé kaƒomɔ ɖe asi, yɔ xɔmeklɔ la wòle xɔme klɔm nɛ. Xɔme klɔ mashiniwo kple rɔbawo le wo gbɔ.

yameʋu dzeƒe yeya amewo le dodom tso yameʋuɔ me amɛaɖe dó atalegbe yibɔ lɛ akpɛtɛ ŋtisiɖiɖi aɖe ɖe asi eɖe hã le vi ɖe asi

Dɔwɔƒe aɖee nye ya. Amewo le dɔwɔƒea. Ame aɖe do awu dzi kple gbemumu. Nyɔnu aɖe hã le wo gbɔ. Ame aɖe do awu yibɔ kɔmpita le woaƒe ŋkume.

Dua aɖee nye ya, amewo lé eee..ame aɖewo lé flagawo ɖe vovovowo ɖe asi kpovitɔwo le wo dome, kpovitɔwo le woƒe ŋkume, wole ŋiŋli wɔm amewo di be woage ɖe eme. Kovitɔ hã melɔlɔm o.

Yevu aɖe enye ya le eƒe xɔ me le akplɔ̃ ŋu lé tsi dzodzui ɖe asi agbawo le akplɔ̃a dzi. Gawo hã le kplɔa dzi. Bibla le akplɔ̃a dzi wodo seƒoƒo ɖe ze me la kplɔ̃a dzi. Nanewo hã le kplɔ̃a dzi.

Ame aɖewo va tsi kuƒe, nyɔnuwo, ŋutsuwo, geɖewo lé aŋego yibɔ kple aŋego ʋi ɖe asi. Geɖewo hã llll…geɖewo ku tsia, geɖewo le adzɔ ge le wo gbɔ.

Ŋu ŋutisiɖiɖi aɖee nye ya le afi ya. Ame aɖewo le eŋula me. Ɖewo lé aŋɛgo ŋutisiɖiɖi ɖe asi do awu dzẽ. Ɖewo do awu vovovowo le ŋula ta.

Dɔyɔƒe ye nye sia. Amewo le dɔbadzi. Amewo hã nɔ anyi, amewo le anyimlɔƒe. Woaƒe amewo va wogbɔ le wogbɔ. Ame ɖewo da tsi ɖe wodzi.

Adẽ aɖe dzie nye ya. Gbadagbawo le edẽa dzi. Amea ɖewo le didime be woava eme. Gbadagbawo me le lɔlɔm o. Gbadagbawo tsɔ nu tɔ kpɔ be na amewo mateŋu aƒe ɖe eme o.

Ame aɖee nye ya le dɔwɔƒe le kplɔ ŋu, ɖɔ kuku, wɔtsi le asi nɛ, lé nuŋlɔti ɖe asi. Kɔmpita le egbɔ, nuƒo kaƒomɔ le egbɔ, nɔnɔmetata aɖe hã le kplɔ la dzi.

Ame aɖee nye ya lé mɔƒonu ɖe asi le gbe fã ɖem, ameo..amehã aɖewo ƒoxlae le enya la sẽm, geɖewo lé kaƒomɔ ɖe asi, eɖewo ɖɔ kuku, ɖewo tsyɔ̃ nu ta.

Ŋutsu aɖee nye ya le nudzraƒe. Kaƒomɔ le esi. Asigɛ le asi nɛ. Tadiwo, timatiwo, etewo, sabalawo le egbɔ le nudzraƒea.

Dɔyɔƒee nye sia. Ame eve dɔyɔla eve le dɔyɔƒea le agbale me dzrom. Dɔnɔwo le abatsia me. Dɔnɔwo sɔgbɔ le abatsia me wotsɔ nu ʋi n wo katã.

Dɔyɔƒee nye sia. Dɔnɔwo katã wòle aba dzi. Dɔyɔla le dɔyɔgbalẽ ɖe asi le wògbɔ kpɔm. Geɖewo le anyi nɔƒe.

Aƒe aɖee nye esia. Etsi ɖe aƒea. Ŋutsu ɖeka le aƒea ƒe ŋkume le woda atsi ɖe etsi la dzi o le atsi la dzi zɔm adzo yi teƒe bubu.

Ame aɖewo enye ya le ee e le sɔ dzi e le du ŋum. Ame aɖewo do awu dzɛ̃, ame aɖewo do awu gbemumu, ame aɖewo do awu ŋuti si ɖiɖi.

Ƒu aɖe toe nye sia nye yaxɔƒe. Ebe ebegbadɔ̃ eve aɖewo le afi sia zikpuiwo le wo gɔme, netsi aɖewo hã le woa axa dzi na wo. Amadede vovovowo le woaƒe axawo dzi.

Ame etɔ̃ aɖewoe nye ya nɔ anyi ŋe ati aɖe dzi afi sia le tɔ to, tiglinyi hã le atsi la me le adzɔge, ati aɖewo hã le afi ma seƒoƒo vovovowo ƒoxla wo.

Kɔƒe aɖe hã le afi ya. Amewo le dzodzom le kɔƒea me. Gasɔ aɖe le gli nu le kɔƒe me. Bexɔ aɖe hã le afi ma. Woƒa bliwo ɖe afi ma. Wofɔ nakewo kɔ ɖe afi ma.

Xɔ mee nye ya, zikpuiwo le xɔa me, ekplɔ hã le xɔa me, wodo neti ɖe ze me le xɔa me, nu vovovowo le exɔa me.

Nyɔnu aɖewoe nye ya le ekplɔ ŋu, ame aɖe lé nuƒomɔ ɖe nu ɖeka le tsitre ɖe egbɔ nyɔnu ɖeka nɔ anyi ɖe dome na wo.

kpovitɔwo kple dumeviwoe nye ya le dzre wɔm le afisia amowo nɔ te le adzɔge nawo le foto ɖem wo

Ame tsitsi aɖe enye sia le afi sia le nu ƒom. Ame geɖewo lé woƒe aƒe nusemɔwo gbɔ wole nu ƒom na wo. Geɖewo le adzɔge, geɖewo tsɔ egbɔ.

Dɔwɔƒee nye eye ya. Katapila ɖe le afiya. Ŋutsu eve le katapila ƒe ŋgɔ. Woɖɔ kuku dzɛ, eɖe le kaƒomɔ ɖe to. Wodo awu ŋutisiɖiɖi.

Dɔwɔƒe aɖee nye ya le afi ya, katapilawo le afi ma, ame aɖewo hã le agbadɔ te le afi ma, ame aɖee ma le teƒe ma ɖaa do awu dzɛ̃.

Ame aɖewo tsãe nye esia, etsi ɖe fu na wo, woŋu dzo le woƒe aƒe me amewo tsɔ woƒe aba amewo tsɔ nu vovovowo, ŋutsu eve nyɔnu ene woyina zɔ tsi la me yina teƒe bubu.

Ƒome aɖee nye ya. Wokpla asi kɔ na woa nɔewo. Ŋutsu ve, nyɔnu ɖeka. Nyɔnua kɔ ɖevi sue ɖe asi. Wole dzidzɔ, wole nu kom. Nyɔnua, ŋutsua do awu ʋi, do atakpui, do afɔkpa yibɔ.

Ame aɖewoe ya le etomenu kum le afi ya, ame aɖewo lé sofi ɖe asi, ame aɖewo nɔ te ɖe wo gbɔ, ame aɖewo lé etsi ka ɖe asi.

Gbemelã vovovowoe nye ya le dzogbea dzi le afi ya. Ŋu aɖe le gbemelãwo dome. Ame aɖewo le ŋula me. Ɖewo do awu dzẽ, ɖewo do awu ʋi.

Kɔƒe aɖee nye ya. Ɖevi ene aɖewo le kɔƒe la me. Debayakpɔ hã le kɔƒea me, ebexɔ ɖe hã le kɔƒea me, exɔ ŋutɔ aɖe hã le kɔƒea me.

Ame aɖewo ye nye ya le afi ya, nu dzraƒe, le nudzraƒe le afiya. Ame aɖe le keke, gasɔ dzi le wogbɔ, nane le gasɔa dzi. Ame ɖe hã nɔte ɖe gasɔa ƒe megbe eye tɔgbuia ɖe bɔbɔ nɔ anyi le nuɖam eɖe le tsitre le egbɔ.

Ame aɖewo hãe nye ya le afi ya le dɔwɔƒe aɖe ƒe ŋkume. Ɖeviwo le woagbɔ. Nyɔnu aɖe hãe nye ya lé ɖeviwo ƒe alɔtsinu ɖe asi. Eɖewo nye ŋutsu le wogbɔ.

Nudzraƒe enye ya, amewo le nu ƒlem eye amewo le nu dzram. Ŋutsuwo le me, ŋutsuwo, amewo do awu ʋi, amewo ɖɔ kuku, amewo ƒe bagi ƒe akpa ɖe nye dzɛ̃ akpa ɖe nye ʋi.

Xɔ ɖe godoe nye esia. Gɔŋta le exɔa godo. Tsi si ke le gɔŋtala me la, tsila ƒo ɖi. Tsila gblẽ gɔŋtala me gblẽ. Ɖeviwo le eŋu. Ame tsitsiwo hã le azɔge le wogbɔ.

Mɔ do lãwo ya le afi sia, ɖewo dɔ kuku dzẽ do awu ŋuti tsi didi. Ɖewo le tsitre, ɖewo bɔbɔ le dɔwɔm etsi ɖzra la hã le adzɔge le wo gbɔ.

Ŋu aɖee nye ya dze fɔku le afi sia. Yeƒe ŋkume katã gba, amewo va ƒo xle le ekpɔm, ame geɖewo lé kaƒomɔ ɖe asi le eka ƒom. Amea ɖewo le woaƒe megbe dome.

Gbemelã aɖewoe nye ya le etsi aɖe to le etsi num. geɖewo ƒe amadede le yibɔ kple ʋii. Eɖewo ƒe amadede le ŋutisiɖiɖi. Atiwo ƒo ʋlã wo.

Maa ɖewoe nye ya va dɔyɔƒe. Ɖewo lé vi ɖaa shi. Ɖewo lé kpo na wo. Wole wogbɔ kpɔm. Dɔyɔlawo nɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋu. Ɖewo tsi tre ɖe dɔnɔwo gbɔ.